ANACIM nag nekk kuréel boo xam ne <breath> dafay yëngu si affaire jaww jaww jeeg taw yeeg ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy changement climatique <hesitation> changement climatique nag bu ñu ko waxee <breath> muy loo xamante ni dafa jëm ci coppite climat bi <noise> <breath> di si sant te di ci gërëm bu baax ñi ñi bokk ak <breath> ñi ma bokkal waxtaan bi di si gërëm aussi projet 4R <breath> <hesitation> di si gërëm aussi waa Jokalante <noise> <smacks lips> su ko defeee rek m bàyyi sama naataangóo yi ma bokkal waxtaan bi ñu daal di présenté wu monsieur Maodo
<hesitation> salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di am nag mbégte bu baax di teew tey fii ci Ndiob Ndofène muy dëkk bi nga xamante ni bii mën naa wax sax ni soriwul waaye yàlla dogal na li may nekk Fatick yëpp maa ngi fiy soog a ñëw tey <hesitation> xam naa ni nag <hesitation> yaakaar naa ni xëy na daa ngeen ma dégg ci rajo bi mais peut être que tey la yàlla dogal gise bi man maa yore <hesitation> service bi nga xamante ni bii moom mooy <hesitation> saytu lépp loo xamante ni bii moom mooy jaww ji bu ñuy wax jaww ji nag bon <hesitation> ñu jàpp ni lépp lu jëm ci ay mbirum taw lu jëm ci ay mbirum tàngaay wala ngelaw wala yu mel noonu lépp mu ngi ci biir ñun yàlla dafa def <hesitation> loolu lañ jàng te ci loolu la ñuy yëngatu donc man maa fi <hesitation> teewal agence bi nga xamante ni bii moom la ñuy wax ANACIM muy agence bi nga xamante ne bii moom mooy saytu lépp loo xamante ni bii moom mooy jaww ji fii ci biir Sénégal ak mbirum aviation civile <hesitation> tey nag li ñuy fas yéenee waxtaanee li nga xamante ne bii moom la ñuy wax changement climatique donc ñu xam que ni aussi que man maay point focal lu <hesitation> comme rek di point focal changement climatique maanaam lépp loo xamante ni bii mi ngi yëngu ci wàllu climat rek yàlla dogal na tey ci région de Fatick bon man la ñu ko dénk donc maa ngi fas yéene donc <hesitation> ñëw fii waxtaan ak yéen <hesitation> bu leen ma yërëm nag lépp li nga xamante ni bii daal nekk na laaj wala muy loo xamante ni vraiment bëgg ngeen mu leer ci lu jëm ci mbirum jaww ji bu leen ci am lu ngeen ciy rus bu leen am lu ngeen ciy ragal laaj leen ma ko incha allah lépp loo xamante ni bii xam naa ko bu soobee yàlla bëgg naa koo partager ak yéen maa ngi gërëmaat encore ñëpp di nuyu ñëpp di delloo njukkël aussi waa rajo Ndefleng FM vraiment sama ànd ak ñoommi ngi bëgg a yàgg te wax dëgg yàlla daal njëriñ daal laa ci gis

waaw man maa tudd Cheikh Faye <hesitation> nekk <hesitation> coorxdonnateur municipal ci projet PAM Proval <hesitation> dëkk fii Diop Ndofène <hesitation> comme ni ko chef de village waxee man tam maa ngi dalal équipe bi <smacks lips> <hesitation> am kontante bu baax a baax a baax di leen dalal fii <hesitation> di ñaax nag comme ni ko waa ji waxee rek képp koo xam ne am nga laaj boo xam ne da nga ko war a laaj bu leen si am kersa bu leen si rus parce que li leen di <hesitation> li leen fi indi yëpp seen njëriñ la comme ni ñu ko yàgg di waxee <hesitation> seen njëriñ la xanaa di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw yàlla jàppale leen ba ñu commencé ko si bisimilah rahmaani rahim eggale ko si alhamdulilah rabil aalamin <breath> léegi plus ñuy dugg ci waxtaan bi <breath> plus dana gën a leer quoi dalal naa leen ak jàmm macha allah
<hesitation> monsieur Maodo ndax mën nga ñëw rek si importance su changement climatique yi
waaw loolu xam naa ni day nekk question bi nga xamante ni bii wax dëgg yàlla dinaa sawar trop pour tontu ci mais yaakaar naa ne pour mën a wax <hesitation> dëgg dëgg ci importance changement climatique dina baax ñi nga xamante ne bii moom la ñu seqal waxtaan bi ñu mën a xam climat moom mooy lan est ce que yéen mbooloo mi am na kenn ci yéen ki nga xamante ne bii mën na ma wax lan mooy climat dama koy laaj laaj la bi nga xamante ne bii dama koy laaj góor jigéen ndax rek am na ci yéenkenn koo xamante nebii mën na ma wax climat mooy lan sëriñ bi ma jox la kàddu gi
waaw climat ni ñu ko mën a firndee mbaa ma wax séeréer pour faciliter l' accès comme saa population bi gën a xam lu ñuy wax <hesitation> climat
jërëjëf monsieur Faye dégg naa bu baax <hesitation> li mu wax même su ma nekkul séeréer aussi :ra je pense que j' ai très bien compris que nii <hesitation> bi ma ko laajee climat tudd na <hesitation> ngelaw tudd na <hesitation> tàngaay <hesitation> ak natt bi nga koy natt ak yooyu du noonu la de bon donc noonu la no no noonu la ko gisee moom mais ñun <hesitation> ñi nga xamante ni bii ñun ñi nga xamante ni bii ñun ñoo ci nekk ci liggéey ñun ñu am ci beneen gis-gis bi nga xamante ni bokkul ak boobu xam nga tubaab dafay faral di wax naan <hesitation> dafa am climat am lu ñuy wax temps te ñoom ñaar bo bokkul dafa am li ñuy wax climat am lu ñuy wax temps bokkul léegi temps bi climat bi <hesitation> tubaab bi mi ngi koy tekkee comme état actuel de l' atmosphère maanaam comme li nga xamante ni bii moom la ñu am léegi léegi nii ñu gis ni fi mu nekk nii tey ci Ndiob tey tey tey jii waxtu bi ñuy wax ak yéen fii si ci <hesitation> Ndiob gi gis nañ ni que :frani xëy natàng na gis nañ ni que ni xëy na guus parce que bu ngeen ko xoolee si suba sax gis ngeen mu am lay bu bëri donc mu nekk loo xamante ni bii <hesitation> baax na ci suñu mbokk yi nga xamante ni bii xëy na <hesitation> dina ***** baax na ci suñu mbokk yi nga xamante ni bii ñu ngi béy xaal gis nañ ni que ni ngelaw li mi ngi jóge nii di ñëw mi ngi jóge maanaam nord ouest di ñëw donc yooyu moom la ñuy wax état actuel de l' atmosphère état actuel de l' atmosphère boobu nag loolu la tubaab di wax temps temps nag moom ak climat dañoo xaw a wuute li tax ñu wuute moom mooy tey jii soxna si tey su ma la waxoon ne la tey tey yow suba da ngay xëy da ngay dem Tambacounda ah su ma toogoon rek ma ne la suba da ngay dem Tambacounda sa xel ci lan lay dem tàngoor yéen a ko wax xam ngeen kon ñëpp xam ni Tambacounda moom naka jekk day tàng rek su ma xëyoon tey ma ni leen suba suba da ngeen di dem Paris seen xel ci sedd ba ngeen fay fekk rek lay dem donc loolu moom mooy climat :ra moom mooy moyen nu temps bi ci période bi nga xamante ni bii bu fudd la yaakaar naa ni yéen ñii <noise> di ngeen mën a neex a waxtaanal <noise> maa ngi lay dalal Mbodj waaw ne yaakaar naa ni yéen ñii di ngeen neex a waxtaanal <breath> parce que fi ma jëm yéen dafa mel ni comprendre ngeen ko dégg nga bu ñu leen ne yéen a ngi jëm Tambacounda rek yéen yéen a ko waxal seen bopp seen xel manga jëm <breath> tàngaay ba ngeen fay fekk donc xam ngeen ni que ni kon Tambacounda bu fekkee mi ngi am normal rek saa yoo fa eggee rek ab tàngaay nga fay fekk dégg nga boo calculer <hesitation> nga ñëw tey jii mu nekk le quatre novembre <music> nga jël ko ci diir yu gudd a gudd gudd boo jëlee tey jii muy le le le quatre novembre nga jël ko ci maanaam diir bu gudd a gudd gudd ay lu jëm ci fanweeri atheure boo fa eggee tàngaay nga fay fekk donc dañuy wax ne climat Tàmbacounda kat tàngaay la du dëgg climat Tambacounda tàngaay la donc bés boo xëyee nga ni yaa ngay dem Tambacounda sol sa ay yëre yu woyof nga yaakaar ne tàngaay nga fay fekk nga dem fekk fa sedd rek su boobaa xamal ni climat boobo moom moo changé yéen angi may dégg de dafay mel ni tey jii ma ni maa ngi jëm kat tey Ndiob Ndofène foofu laa fas yéenee yendu tey mais man bi may dem wóor na ma ni Ndiob Ndofène tey jii boo demee kër kër jaraaf bu fekkee jàmm rek mi ngi fay xew bu feffee affaires yi mi ngi dox normalement ni mu war a doxee su ma fa eggee tey jii ceebu jën laa fay fekk añ dëgg la wala déet donc su ma ñëwee fekk fa leneen li nga xamante ni bii wuute na dañ naan ah affaire yi kat moom moo changé xëy na li ko waral moom mooy jaraaf poosam junne moo si daan nekk bis bu xëyeejox ko soxna si mu daal di dem jëndi jën bu baax ñëw ñu togg añ waaye tey dafa ñëw au lieu mu fekk ci poos bi junne mu ñëw fekk fa téeméer te munul bàyyi njaboot gi ñuy toog di jooy mu jël téeméer bi jox ko soxna si ne ko kat seetal na nga def kooku moo xam ñebe lay wut moo xam kecax lay wut moo xam waaye daal dina fexe daal ba réglé ko ba nit ñi am lu ñu dugal seen biir ba kenn du jooy dëgg la wala déet donc ci ci ci comme ci ci ci wolof la ñuy wax di ko jéem a traduire ci séeréerxam nga la ma wax ñu jàpp ni kon changement climatique noonu la bindoo mais nag gis ngeen changement climatique boobu pour ñu xam ko pour ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg lan mooy changement climatique dafa am benn baat bi nga xamante ni bii tubaab bi mi ngi koy <hesitation> utiliser ñu koy wax serre effet de serre tant que xamuloo effet de serre bi moom mooy lan munoo xam changement climatique moom mooy lan donc effet de serre boobu laa bëgg a jël peut être que cinq minutes waxtaan ci ak yéen bu ngeen xamee effet de serre boobu moom mooy lan rek di ngeen mën a xam exactement changement climatique moom mooy lan ak naka lañ koy moytoo <hesitation> exemple bi may joxe bu simple la lii taxaw nii lan la du oto yéen ñëpp gis ngeen ko oto bii su ma ko jàppoon tëj ko tëj vitres yëpp ci biir jël jaraaf dugal ko ci biir bàyyi ko fa cinq minutes nan lay mel day ñaq day tàng jër waaw tàngaay boobu fu mu jógee ah si biir oto bi la jógee tàngaay boobu fu mu jógee ngeen ni kii nee na ci yaram bi ana keneen ku may jox encore tàngaay boobu fu muy jógee waay waay yéen a neex a waxtaanal waay <laughs> <breath> xam ngeen ñun ñëpp d' accord nañ ni ñun ñëpp d' accord nañ ni que ni tàngaay bii ñuy jot fii ci adduna bi si lii la jógee mooy naaj bi naaj bi moom mooy suñu central électrique ñun ñëpp d' accord nañ ci loolu waaw comme naaj bi moom moo ñuy jox tàngaay xanaa man damay yaakaar ni noo gën di jege naaj muy gën di tàng dëgg la wala déet noo gën di jege naaj normalement dafa war a gën a tàng mais man li ma jaaxal mooy noo gën di jege naaj bi muy gën di sedd problème am na de nooy gën di jege naaj bi muy gën di sedd yéen tey jii bu guddeebu tàngee da ngeen naan xaaral ma yéeg ci kaw terasse bi ma mën ndax ma fééxlu yéen béykat yi yéen a gën a xam ni niir yii nekk nii ci kaw asamaan bi ndox la ak glace am na réew yi nga xamante ni boo fa demee nga xam dafa am ay montagnes ca kaw montagnes ya glace moo fay nekk boo duggee avion di dem Màkka wala ngay dem Rome wala feneen avion bi ci biir glace rek presque ci lay daw <noise> donc ñu gëm ni nooy gën di jegee naaj bi muy gën di sedd te naaj bi moom moo ñuy jox tàngaay ah mais monsieur Mbodj problème am na de ah donc loolu il foog ñu ñu ñu ñu ñu faram-fàcce li am ba am moom mooy gis nga naaj bi moom mooy émettre li ñuy wax des rayons infra rouge mooy lumière bu weex bii ngay gis nii mooy rayon yii moom la naaj bi di indi <breath> waaye rayons yooyu bu ko naaj bi bu ko bu ko naaj bi toggee sànni ko ci ci ci ci ci suuf si nii <breath> bu ñëweesuuf si bu ko jëlee bu ko capter xam nga lu ma wax ah daf koy daf koy gëq da koy delloo waaye nag bu koy delloo dafa am li nga xamante ni bii moom moo koy téye moo taxonn ma joxoon leen exemple oto bi gis nga oto bi boo gisee fu mu nekk nii léegi naaj bi bu ci duggee même boo ko garé woon fii ci ker gi laa wax te yéen ñëpp d' accord nañ day tàng jër c' est parce que naaj bi mi ngi tàng li muy tàng ay rayons infra rouge lay jël di ko sànni ci oto bi mais :frabu ko sànnee <hesitation> oto bi du ko lekk du ko naan da koy rejetter mais bu ko bëggee rejetter xam nga oto bi dafa fermer wu dégg nga affaire bi dafa am lu koy bloquer ba nga xamante ni bii léegi dootul mën a dem bu ko defee tàngaay bi day day nekk si biir may préciser ni loolu ngeen di gis noonu maanaam muy lii ngeen di gis si asamaan si nii bu kenn yaakaar ni <noise> ci kaw asamaan bi fii mbaar moo fi nekk wala bâche moom moo fi nekk wala lan waaye gis nga lii ngay gis nii du dara ay gaz rek la ay gaz rek la maanaam dafa mel ni nge nge nge ngelaw la rek du dara gis nga fi nga toog nii tey boo fi départ fii ngay ñëwaat amul benn amul amul secret fii ma toog nii tey jii su ma fi départ jëm nii si kaw nii fii rek laay dellusiwaat lii si kaw amul dara lii ngeen di gis nii muy bleu nii yëpp du dara du bâche du dara ay niir moom moo fi neamul kii amul dara ay ay ay ay noonu la ko yàlla bindee ay planètes ñoom ñoo fi nekk fi nga départ foofu ngay dellu si donc gaz yooyu ñoom ñooy ñëw ci suuf bu ñu ñëwee léegi après daal di am lu ñuy wax réflexion mu delluwaat mais by dellu dafa am fi nga xamante ne bii foofu la yem comme ni ma leen ko waxee ci oto bi dafa am li nga xamante ne bii moom moo koy bloquer ba nga xamante ni bii du mun a dem dégg nga gaz yooyu nag léegi nga xamante ni bii dafay am dafay sequestré wu maanaam dafa am loo xam daf koy piégé dégg nga ah piégeage boobu nga xamante ni bii moom mooy moo moo moom la gars yi di kii quoi gaz yi di piégé wu moom mooy jur tàngaay boobu donc ngeen jàpp ni gaz yi lu mu gën di bëri muy gën di tàng gaz yi lu mu gën di bëri rek muy gën di tàng exemple bi ma leen di jox mooy yéen souvent bu nawet jeexee da ngeen def lu ñuy wax maraichage <hesitation> bu ngeen defee maraichage bi souvent li si gën a bëri bu ngeen di defar <hesitation> seen pépinière yeeg yooyu yenn saa yi da ngeen di soxla tàngaay te day nekk si période bi nga xamante ni bii période sedd lay nekk <crosstalk> mais li si gën a bëri yéen lu ngeen def da ngeen def bu ngeen <hesitation> jëlee pépinière bi ba pare jël lu mel ni ay sànke wala ay yenn kii yi dégg nga muur ko ci kawam muur boobu ngeen koy muur ci kaw pour créer tàngaay bi la c' est parce que <breath> da ngeen bëgg pour tàngaay bi bu xasee ba ñëw xam nga lu ma wax buy dem même bu fekkee fukk moo doon dem na la wóor ne fukk yëpp dootul dem dina am au moins quatre wala trois :ra yoo xam dafay destàngaay boobu ngeen di soxla loolu la tubaab di wax serre am na si yenn dëkk yu mag yoo xam ni boo ko gisee dañu koy defar mu mel ne ay genre kii mbaaru toile bu yaatu
ahakay
boo xam dafay ëpp sax dëkk bi dégg nga boo demee Europe nga xamante ni ñoom dañuy béy ay légumes di ko dundee <breath> te légumes yooyu fu mu nekk dafa am tàngaay te ñoom tàngaay boobu seen dëkk amu ko toujours dañuy créer lu ñuy wax ay serre <noise> serre yi boo gisee day nekk benn genre mbaar boo xamante dafa yaatu yoo xam ne presque moo ëpp moo moo ëpp dëkk bi mais ay ay ay ay toiles lay nekk <breath> bu ko defee li ñuy béy ci biir biir biir kii bi lañ koy béyee <breath> bu ko defee tàngaay bi nga xamante ni bii <noise> moom la ñu soxla mu am technique bi nga xamante ne bii moom moo koy yokk <breath> donc ñi jàpp ni que ni <smacks lips> <hesitation> gaz yooyu plus ñuy gën di bëri plus tàngaay bi di gën di yokk gaz yooyu nag moom la tubaab di wax les gaz à effet de serre <noise> gaz à effet de serre yooyu boo ko déggee mooy souvent li ñuy wax dioxyde de carbone <noise> oxyde de carbone bi boo ko déggee mooy souvent ñaare saxaar yii nga xamante ni bii <breath> moom la <hesitation> léeg-léeg ñu def nii bu ay daay tàkkee wala yu mel noonu xam nga <breath> loolu la wala wala wala lu ñu lu mel ni que ay métanes façon gaz gaz à effet de serre daal bëri na quoi parce que man munuma ci dugg parce que <breath> milieu bi ma nekk la quoi mais ñu xam que ni <breath> les gaz à effet de serre là plus ñuy gën di bëri dégg nga plus tàngaay bi di gën di yokk ci gëstu xool nañ ni bu njëkk ca jamonoy ay maamaati maamat xooloon nañ ni booba temps <hesitation> économie <hesitation> adduna bi yëpp mi ngi tegu woon ci <hesitation> li ñuy wax <hesitation> <noise> agriculture agriculture bu njëkk comme ni ñuy béyee fii rek boobu temps noonu la ñu daan béyee ay fas la ñu amoon ay <hesitation> kii yi xam mais bi ñu toogee ba nga xamante ni bii dem nañu ba ni léegi dañu war a développé wu dégg nga daal di créer ay usines créer affaires yu kenn xamul dégg nga kooku ça date de dix huit cent quarante mille huit cent quarante ci la problèmes yi commencé :fraam <breath> parce que usines yi ñoom ñooy émettre souvent ay saxaar <breath> oto yi ñuy indi nii di émettre ay saxaar dégg nga yooyu moo indi problème bi yooyu moom moo tax <hesitation> climat bi changé loolu nag moom moo tax sax tubaab bi <hesitation> buy wax changement climatique toujours daf koy daf koy daf koy moomale nit moo tax ñu naan <hesitation> changement <hesitation> kii kii kii quoi climatique antropique pour wane ni que ni <breath> loxo nit ki moom moo dugg ci biir mais bu fekkoon tey jii da ngay <hesitation> am climat climat bi nga xamante ni bii rek amul vraiment benn problème dégg nga ni muy doxee rek lay doxee <noise> nit ki ñëwul <breath> ni dafa bëgg a ubbi usine wala dafa bëgg a jënd jë jë jënd jënd oto wala dafa bëgg a <breath> am frigo venant de France wala leneen ak leneen muy créer ay gaz yi nga xamante ni bii dafay yàq atmosphère bi <breath> kon xëy na fa ñu tolluwoon rek donc fa la ñuy nekk donc problème du am mais nag <breath> nit ki nga xamante ni bii dafa bëgg développé nit ki nga xam ne dafa bëgg di di kii quoi jëmale réewam kanam yaakaaroon ne xëy na loolu moom mooy solution bi <breath> loolu moom mooy li nga xamante ni bii moom moo indi <hesitation> kii quoi problème donc ngeen jàpp ni que ni <breath> <hesitation> changement climatique du dara ludul <breath> climat bi nga xamante ne bii moom moo moom moo moom moo moom moo changé bu njëkk on parlait de prévision mais léegi on parle de tendance <noise> boo déggee ñuy wax tendance c' est parce que prévision daf ci am prévision yoo xamante ni un mois lay toll kooku la ñuy wax ay prévisions intra saisonnières <breath> am na prévisions yi nga xamante ni bii c' est des prévisions saisonnières nga xamante ni ci a lay toll <noise> bu say bu ngeen di seetlu ñaare <noise> toujours mois de mai bu jotee dañuy ñëw di waxtaan ak yéen naan leen kat bon nawet bi ñu jublu nii lay bindo yaakaar nañ nawet bi dina teel a commencé yaakaar nañ nawet bi bu commencé dina am ay dagg-dagg yaakaar nañ nawet bi dina yéex a jeex dégg nga wala nawet bi dina gaaw a jeex kon nag léegi comme que gis nañ ci loolu nangama ak nangam ak nangam yi ñu joxe comme recommandation bëgg nañ ni kat comme nawet bi ren dafay gaaw a jeex lépp lu waay mën a def na nga béy par exemple xaal wala na nga béy ñebe wala na ngabéy basi nga xamante ni bii yooyu ay variétés la yi nga xam ne dañuy gaaw a ñor pour que bu ëllëgee si biiree bu fekkee gerte gi baaxul <breath> dugub ji baaxul aussi lii boo ko jaayee mu mën la jural njëriñ te ci biir loolu <hesitation> vraiment fii ci département de Fatick gis nañ ni que on est actuellement en phase de de kii quoi de réussir cette donne la parce que booy seetlu am nañ fi ay dëkk yu nekk ci zone bi ay côté ay Kooneem jàpp ay Toucar ak i ay Sob ak affaire yu mel noonu <breath> ñooñu lañ njëkkoon commencé di liggéey ak ñoom ci ci kii quoi volet boobu damay wax rek ni pas plus tard que ren jii ren jii le quatre août le quatre août man gis naa un paysan :ra si Kooneem fii bi nga xamante ni bii un hectare xaal la yoroon mais bi mu ko récolter jaay ko am na si un million cinq cent xam nga benn hectare xaal nga jaay ko am ci un million cinq cent yow sa dugub su baaxee baax na su baxul it am nga foo jàpp dégg nga sa gerte su baaxee baax na su baaxul tamit am nga jël loo xamante ni mën nga ko jëndee yaakaar nañ ni yooyu <breath> mooy ay ay ay ay ay ay <hesitation> disons <hesitation> méthodes yi nga xamante ni bii war nañ ci mën a góorgóorlu pour mu mun ñu dimbali ci lii ñuy wax donc <breath> kii quoi changement climatique parce ce que bu ngeen gisee comme ni ma leen ko waxee à part prévisions prévisions yooyu ma leen wax nii am lu ñuy wax ay prévisions décenales la <breath> maanaam météo mën na def ay xaymaam ni leen kat ci fukki fan yi fukki at yii ñu jublu <breath> am na li ñuy wax nangam <breath> mais am na lu ñuy wax ay prévisions climatiques prévision climatique boo ko déggee dafay jëm presque fukki at ba cent ans loolu nag su amee déet dootuñu wax léegi prévision mais on parle plutôt de tendance dégg nga day mel ni tey jii <breath> yow nga doon dawal film wala ngay def théatre su ñuy def théatre la plus part yéen da ngeen di bind li ñuy wax scénario dégg nga dañu naan kat ñun kat théatre la ñu bëgg a def léegi ci biir théatre bi kat dañoo bëgg a wane ni kat xale bu jigéen bii kat dafa war a sëyi waaye kat moom ak kii xam nga bind scénario da ngeen di bind scéario di ko répété di ko répété ba mu mokk ngeen théatre ko bu ko defee ñëpp kontaan <breath> ñun tamit météo noonu la ñuy def à travers léegi ñun données yi ñu am nii dañuy bind li ñuy wax ay scénario scénario yooyu moo ñuy permettre léegi ñu mun a xam ni fii ak téeméeri at ci kanam kat jaww ji am nañ yaakaar ne nii lay tëddee wala nii lay tëddee wala nii lay tëddee <breath> su ko defee mu am ay recommandations yoo xam dañ koy joxe am <hesitation> ay firnde yi nga xam ne dañ ko ciy teg ba pare wax nit ñi ne leen kat comme que xam nañ ni fii la jëm <breath> bu fekkee bëgg ngeen ko xeex fi ñu toll nii tey war nañu def lii war nañ def nii war nañ def lële wala <breath> bu fekkee demnañu ba egg foofu aussi <noise> bu fekkee bëgg nañu ànd ak moom tamit ñu xool beneen beneen façon bu ñuy ji <breath> léegi am na aussi beneen aspect bi nga xamante ne bii buggoon naa ci dugg comme ci changement climatique lañ nekk <breath> ñun dañu nekk fii Sénégal <breath> Sénégal nekk réewu sowu jant mu nekk réew bi nga xamante ni bii vraiment xool nañu ba xam ni ñun suñu doole dafa néew meluñu ne comme réewu tubaab yi nga xamante ni bii dañ naan bon changement climatique bi am na ñu calculé ko def li ñuy wax seen bilan carbone parce que man mii di wax ak yéen je suis expert en bilan carbone yàlla suturaal na ma ba jàng naa ko def naa formation bi en France xam naa moom mooy lan dégg nga donc bilan carbone boobu boo ko defee bilan carbone boobu boo ko defee moo lay permettre nga mën a xam ni kat réew mi wala boog gox bi ñu nekk nii <noise> at bu jot dina mën a émettre tant ci ci ci kii quoi ci li ñuy wax kii quoi carbone <breath> léegi loolu moo lay permettre yow léegi bu fekkee da nga bëgg a xeex <breath> changement climatique bi nga def li ñuy wax atténuation <noise> atténuation baatu tubaab la waaye du dara ludul wàññi <noise> xam nga ni bés bu nekk boo ñëwee fii si Ndiob gii dinañu def par exemple <hesitation> dinañ éméttre par exemple <hesitation> tant de carbone léegi nee nañ nañ ko wàññi mais pour ñu wàññi ko il foog ñu indi <breath> lenn <hesitation> benn moyen bi nga xamante ni bii moom la ñu koy wàññee <breath> nga jëmbat lu mel ne garab wala nga indi comme lii ñu def fii muy ay ay ay ay ay ay solaires dégg nga wala yu mel noonu xam nga ay moyens la yi nga xamante ne bii c' est des moyens d' atténuation <breath> mais ñun xool nañu xool ba xam ne Sénégal <noise> loolu munuñu ko suñu doole may mayuñu ko <breath> waaye nag am na lu ñuy wax les mesures d' adaptation <breath> adaptation boo ko déggee <noise> moom mooy <smacks lips> wóor na la ni changement climatique mi ngi nii <noise> ñun ñëpp xam nañ ni climat bi dafa soppeeku <noise> ñun ñëpp xam nañ changement climatique dafa am <noise> munuñu ko fi jëlee waaye nag ñun mën nañu tàggat suñu bopp mën nañu fexe ba changement climatique lu mu fi nekk nekk nekk dinañ fexe ba ñu lan ay pexe ba nga xamante ni bi kat changement climatique dina doon dina dox doxam ñu dox suñu dox ba kenn ku si nekk du mën a faagaagal sa morom ci gàttal rek tey jii bu fekkee jaraaf day def bu weer deyee mu jënd saako ceeb teg saako ceeb bi normalement ci fanweeri fan la ko war a lekk <noise> ñu xëy benn bés rek Mbodj gane si ko ak ak ak Samb météo ñu nekk ñoo xamante ni wax dëgg yàlla suñu biir yi macha allah <noise> bu fekkee daf daan sóor bés bu nekk ñaari kilos muy sóor ñetti kilos ak genn wàll saag bi waroon dem weer ah léegi bu ñu toogee ñaar fukki fan wala ñaar fukki fan ak benn rek saag ba dem <hesitation> di kii rek di bëgg jeex <breath> mais su boobaa pexe dafay daal di am il foog foog mu am pexe bi nga xamante ni dina mën a génne boppam ci situation boobu sinon du sotti donc yooyu mooy yi ñuy wax ay mesures d' adaptation <breath> pexe bi moom mooy lan dina jéem a dem fexe xool Faye mu abal ko xaalis mu mën a jënd mottali wala dina gis soxna si ne ko eh ceeb bi kat motul ne ko léegi dugub bi nekkoon biir sàq bi jël ko ngay def ngurbaan dégg nga ñu changé <breath> wala leneen wala leneen wala leneen mais toujours daal <breath> dina am mesure bi nga xamante ni bii dina ko génne wax dëgg yàlla suba su nit ñi xëyee dinañ añ dinañ reer te kenn du <hesitation> am problème <breath> loolu bu ngeen ko déggee moom mooy adaptation donc dama doon ubbi rek xëy na guddi na gu gudd na mais il fallait que ma xamal leen changement climatique moom mooy lan léegi nag li may def moom mooy delloo leen kàddu gi comme ça ñu mën a waxtaan kenn ku si nekk ci yéen bu fekkee am na laaj boo xam ne bëgg na ko laaj bëgg ko leeral <hesitation> ñu jéem ci def li nga xamante ne bii moom la ñu mën <breath> di gërëm ñëpp
<applause> merci monsieur Maodo <hesitation> balaa loolu nag bëggoon naa laaj sama naataangoo yii toog ndax

<applause> ok merci beaucoup monsieur Faye <hesitation> monsieur Maodo ma ñëwaat rek ci beneen question di la laaj <breath> <hesitation> ban loraange la changement climatique bi mën a def ci mbéy mi ci wàllu taw yi ci wàllu climat bi seddaay bi ak tàngaay bi ak ci wér-gu-yaramu doomu aadama
waaw dinaa ñëw ci kii bi après ba xëy na peut être bu ñu paree dinañ delloo kàddu gi xëy na producteurs techniques yi <breath> mais damay wax rek ni semaine bi passée damay <hesitation> dem dans le <hesitation> Toubacouta <hesitation> gars yi wax question bu mel noonu bi ñu ko waxee yàlla dafa def ma renvoyer leen ci benn <hesitation> producteur benn waa ji nga xamante ni bii bon mën naa wax ni ci <hesitation> syndicat wu kii kii quoi <hesitation> attestation agricole yi la nekk <breath> <hesitation> ma jël ko comme exemple dégg nga moom mu joxe <hesitation> li nga xamante ni bii da koo mosoon dal yaakaar naa ni su ma juumul Gningue mii jour bi mu koy wax moom mii fekke na ko
si
mu nga fa woon il s' appelle Yakhoba Cissé mu ngi nekk ci syndicat Jappandoo keroog bi ñu waxee la ni ma man de maa ngi jégalu nit ñi maa ngi baalu nit ñi àq ndax d' habitude météo bu ñu mosaan a dem ne eh météo daal dañuy wax rek ñu munuñu judd si mbéy yaroo ci mbey <noise> màgg ci mbey ba am juróom fukki at nit ñëw di ñu jàngal mbéy mais nee na moom li ko arrivé moom mooy dafa toog c' est un grand producteur nag du du du paysan bu ndaw nee na dafa toog war a war a war a béy toolu mboq li may wax seede bi mi ngi nii de yàlla moo ko moo ko fi indi xaw ma xaw ma woon ni Ngingue mii dina fi ñëw dégg nga nee na mu ñëw engagé fanweeri waxambaane pour ñu ñëw béyal ko toolam ku ci ne ku ci nekk mu fay la <noise> mu fay la mu fay la kii <breath> ku ci nekk mu fay la trois mille cinq cent journée nee na yemul foofu mu jënd béy pour añ jënd ceeb def li ci war a def yëpp jabaram xëy togg ceeb gars yi nekk ci tool bi suba ba ngoon jot ñu toog ba takusaan ñu arrêté añ avant ñuy ñibbi asamaan si sóob taw fa taw bu doy waar finalement léegi li ñu xëyoon def yëpp a yàqu lépp xam nga nga xëy béy bàyyi ba ngoon jot mu mu taw <breath> nga xëy lépp saxaat mu ni nag moom est ce bu fekkoon jotoon na information que ni affaire bi te te pourtant jour boobu météo lancé na alerte ñëpp yëgoon nañ ni que waaye moom mu ne waay ñii bu ñu ñu fontoo waay <breath> dégg nga ñun dinañ juddu ba toll fii ñu ñuy jàngal mbéy <breath> mu ni est ce que moom li ko météo waxoon bu ko appliqué woon lii dina ko dal donc léegi loolu mu nekk benn benn benn kii gis naa ni que <hesitation> information climatique léegi dafa nekk loo xamante ne bii intrant su ma nee intrant la tey jii yow boo amee boo amee boo amee suuf mu nekk suuf bu baax nga am jiwu bu baax <noise> am sa engrais <noise> am li si war a def yëpp am ay waxambaane yu taxaw yi nga xamante ni bii ñu ngi jëm ci tool biy béy te amuloo information climatique man gën naa ne doo dem fenn parce que problème bi yëpp léegi moom mooy ndox mi te nee nañ leen jaww ji léegi dafa dafa da da dafa kii quoi dafa tëradi changement climatique bi tax na affaire bi léegi dafa changé tey da ngay xëy mu taw taw wu bëri suba nga xëy du def dara loolu moom moo am muy ay variabilité inter annuelle ren jii mu taw bu déwénee du taw xam nga donc il faut que nga mën di lëkkaloo ak météo pour mën a xam exactement li nga xamante ni bii moom mooy moom mooy mooy li li kii quoi li war a xaw dégg nga du dara nag du affaire saltige du dara waaye jàng rek la comme ni ngay toogee tey jii rek docteur bi jàkkaarloo ak yow ne la ah yow mii de feebar sangam moo nekk ci yow <noise> nangam ak nangam moo lay faj bindal la ordonnance nga dem jënd ko yàlla suturaal la mécanicien bi nga taal sa oto mu romb la nga romb ko rek mu ne ah <smacks lips> oto bi de am na panne sangam am na panne sangam am na panne sangam météo tamit noonu rek la
kese
lii ñuy def nii du dara ludul loo xamante ni bii jàng la te ma ma ma ma leen ci baaxee benn benn benn kii quoi benn <hesitation> explication ma koy laaj tey jii jigéen ñi xam nga yéen bu ngeen di seetlu yéen a ngi togg ku ci taal sa cin di nga teg matt yi jël cin ba def ci ndox ub ko <noise> mais lan ngeen di seetlu <noise> ndox bi su baxee da ngeen di gis ne kubéeru cin bi day mel ni ndox mi day kii quoi ah day kii di tag ci kaw ci kaw kubéer ak yooyu <breath> parce que munul munul jàll dafa am li nga xamante ni moom moo koy téye gis ngeen presque genre seetlu boobu moom la météo di def xam nga yéen dafa nekk ci cin li mais ñun ñun li ñu seetlu mooy tàngaay bi nga xamante ni bii moom moo nekk ci biir géej gi géej gi nga xamante ni moo ñu wër ñun tàngaay boobu la ñuy xool parce que am nañu ay jumtuwaay yi nga xamante ni bii mi ngi ci biir géej ak ay jumtuwaay yi nga xamante ni mi ngi nekk fii ci ci ci ci ci ci la terre ferme :fa léegi ñun suñu jumtuwaay yooyu la ñuy xool xam tàngaay bi nan la toll à partir de cela am na analyses yu ñuy def <breath> pour mën la wax kat ni la ren jii nawet bi dina baax wala nawet dina bon yéen a ngi dégg donc ñu jàpp rek ni que ngeen xam ne que ni information climatique nekk na loo xamante ni bii lu am solo la léegi si dundu doomu aadama <noise> boo ko amul munoo béy mbéy bu baax <breath> parce que tey da ngay ñëw mu métti lool nga dajale ay weer jënd sa engrais xëy béy ba pare doog jox jox sa ay doom ñu jàpp engrais ba suy tool ba ba mu fees <breath> nga dem ba waxtu *jot mu taw taw bu bëri ndox bi daal di bale engrais bi yëpp yóbbu ko ci toolu jàmbur dégg nga est ce que loolu am na njëriñ mais pourtant bu fekkee xamoon nga ni tey jii day taw loolu doo ko def boo waree béy dégg nga nga xam ni tey jii kat dafa war a taw nga toog bañ koo bañ ko kii sakanal sa doole dégg nga loolu information la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen <breath> ni ko soxna si waxee léegi <breath> ci wàllu wér-gu-yaram aussi même chose nawet day jot ñu xam ne ren jii kat nawet <hesitation> dina am <noise> ndox mu bëri <noise> dina am lu tubaab di wax ay innondations ndox mi dina taa <noise> kon yooyu su amee <breath> war nañu kat ñun ñu mën a tàggat suñu njaboot tàggat góor ñi tàggat xale yi dégg nga tàggat jigéen ñi ba vraiment kenn ku si nekk <breath> mu bañ a am loraange <breath> parce que xam nañ ni ndox bu bëree ndox bu taayee <breath> xale yu ci gën a bëri dañuy dem ci ndox yi di fo ak affaire yu mel noonu souvent mën na leen indil ay jangoro ay biir ak affaire yu kenn xamul <breath> ndox mi su bëree yooyu dañuy bëri dégg nga yooyu nekk na ay éléments yi nga xamante ne bii mën nga jokkoo ak météo toujours mu la koy jox <breath> comme ñu ngi jëm encore fu mu nekk nii nawet bi jeex na <breath> ñu ngi jëm actuellement ñu ngi ci cooroon ñu ngi jëm ci ci ci <noise> ci ci noor dégg nga dina baax aussi <breath> pour que vraiment ñu mën di jokkoo ak météo pour xam ba xam kat est ce que ngelaw dina bëri <breath> est ce que poussière dina bëri parce que poussière boobu <breath> xëy na dañuy wax ne ñun xam nañ ni que poussière bi <hesitation> peut être xëy na xale yi du leen sonal trop <breath> mais am na mag mi nga xamante ne bii <breath> dañuy feebar ba pare am ay feebaru <hesitation> <breath> <hesitation> noyyi lu mel ni ay asthme wala affaire yu mel noonu poussière yi ma ne leen souvent daf leen di sonal seetlu nañu aussi que ni temps yii jamono yii surtout juróomi at yii passée gis nañ ni des fois tàngaay bi dafay tàng ba jéggi dayoo lool lool lool lool lool <breath> xëy na peut être que fii ci biir Sine gisuñu ko mais gis nga boo demoon ci zone bu mel ni ay Matam da ngay gis nit ñi ni ñuy deeyee ndax tàngaay da ngay gis xale bu góor waxamabaane bi nga xam ne dafa gàddu gurtu <breath> topp ci jur di leen sàmm des fois day dem ba si àll bi tàngaay bi da koy sonal ba dafay daanu mar moo koy rey
waaw
loolu gis nañ ko ba tàyyi dégg nga donc baax na ces vagues de chaleur là bu amee ñu mën a fexe téye nit ñi surtout mag ñi surtout mag ñi laa wax mag ñi ñu mën a fexe ba téye leen <breath> ba <hesitation> wax dëgg yàlla dégg nga ñu bañ a bañ a sori wala bu ñuy génn boog nga xam ci biir kër gi la ñuy nekk rek wala ñu nekk ci suufu garab yi <breath> mu nekk daal wax dëgg yàlla li nga xamante ni bii <hesitation> dina leen mën a më kii quoi mën a aar quoi <breath> mais tey jii <breath> <hesitation> nga nga xool ne war na am quarante cinq wala quarante sept degré nga jël mag mi nga xamante ne bii am na soixante dix ans mu ne mu ngi jógee par exemple Ndiob ma ne ma ngay dem Kër Martin dox ci yoon bi tàngaay bi jàpp ko ma nga daanu bu ko nit teelul gis xam nga <breath> mun na ko indil ay problème yooyu aussi wax dëgg yàlla nekk na li nga xamante ni bii lu jar a éviter la voilà

bisimilah

waaw <breath> monsieur Gningue ma lay laaj rek <laughs> <hesitation> naka la ah d' accord <laughs> en séeréer ah <laughs>